Cora attuma yelaga naati ayissi issisaa shiiqidaako shiiqidaageeti ubbayikka sa'an wodhdhi uttaageeta. Issi xaacee etappe sintta baggaara eqqidi eta naagiiddi des.

Mittaay keehippe coratti uttido heeran daro asati issippe eqqiaagetu giddoppe sintta baggaara de'iyaa bitanee eta ayba malaati bessiyaakonne malaati bessiidi de'ees!

ha sohuwan xeelliyoode issi salo mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametun tiyetti uttida keettay beetees. qassi makiinatikka beetoosona.

Issi geree de'iyaaga mittay keehippe diccidi he heeraa shiiqidi be'anawkka ayba yashshes giidetii. Asay he sohuwan de'iyaa mittata qanxiichchiyaakko lo'o.

wolaytta asaa dangguzaa maayida cora asati beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Zamaana furnichchere hillanchchatu kushiyan oosettida zammaana uttanawu maaddiyaa oyde xeelliyode keehin loiyaba gidikone gatee marccuwaa danccuwappe kashshidi ekkiyaga gidoge keehin iittees.

Keehippe aahuwaan polettiyaa wolaytta xaraphphezzaa konporossiyaa yaagiyaa erissuwaa bolli cora qomo meraara de'iyaa xifatetti de'iyaagetu miyiyaan de'iyaa malaatay aybagee eretii?

Nu heeraa seeraa naagissiyaa asati bantta oosuwaa kiyanaappe kasetisetidi ubbaykka maaraara eqqidosona. He asatuura oottiyaa issi bitanee saatiyaa poo'issidi etakko geliiddi des.

Wolaytta wogaa maayuwa maayidda keehippe cora wolaytta maca asatti issippe shiiqqiddi dumma dumma qumma moosonna. Ha asatti haddiyanne bulukkuwa maayidosonna.

Keehippe aakkida zammaana ogiyaa donan diyaa dumma dumma meraara diya xoppetun puulatti uttikeetta matan cora motoreti eqqidosona. Eta naagiyaa asayi miyyiyan des.

Keehippe malaaliya ubba qassikka zamaana hanotan puulawu keexetidda keetta karen cora asatti issi aawa oychchi oychchi keettaba siyosona. Ha keettay puula keetta.

Daro alamiya giddon diya cora biittan issi toho kuwaassiya citay hara biittaa toho kuwaassiya citaara kaa'ees. Qassi kaassan xooniyode daro biraa woytettees.

Keehippe aaho mela dumma dumma doozay de'iyo deriyappe bolla saluwan bootta muquaqe shaaray kiyyi uttiis. Qassikka ha deriyan cora doozatti de'osona.

Issi karetta tiisharttiyaa maayida yelagay Wolaytta televizhiiniyaa giddon giyaappe bashiyaa oyqqidi xeelliiddi de"ees. Bashiyaa oyqqidi xeelliiddi de'iyaa yelagaa matan daro asati de"oosona .

Oge doonan tokkido mittay de'iyaagee keehi diccidaagan he heeraara kanttiyaa asay ubbaykka he sohuwan uttidi shemppi shemppi ekkidi biyoogee asaa keehi maaddes.

Meray bootta gidido wolaytta dunguzaara de'iyaa shuraabiyaa maayida attuma naati maarara eqqidi dere asaassi ayba kiitaa aattanawu koyidaakko ubbay issippe eqqidosona!

Issi wolaytta televizhiniyaan eqqada ba qofaa immayda de'iyaa issi bootta shamisiyaa maayida arssa maacca na'iyaa hasayiyoo wode ippe guye baggaara daro asay eqqiis.

Taani daro wode qiibatettan daydda asay baajaajiya giidi haasayiyo wode issi woggaba oottada xeellays. Shin baajaajee keehi qeeri kaamenne qassi tana ubba darin lo'enna.

issi wodalaassi maayoy bootta. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Cora dumma dumma wogaa maayyuwaa maayyida maccanne attuma asayi ubbayi issippe shiiqidi eqqidaageeta. Ha asayi ubbayikka dumma dumma biittaappe yiidaageeta.

Zammaana ho'iyabata irxxisanawu maaddiya miishshaa bollan naa'u haattaa uyiyo burccukkoti deosona. Ha burccukkotuppe ha baggaara haatta duuqiyo koda woykko haylandiya tuchchaykka de'ees.

Giyaa cora asay yiidi shammana mala geetettidi issi sohuwaan issoy issuwaa bolli kuurettidi uttida donuwaa, shukkaariyaa yaagiyooge asayoo qoncciyaan beettiyaagee de'ees.

Biron gakkiiddi diya wolqqaama woossa woozzida adussa muuzziyaa. A miyyiyan diyaa adussa mittayi I kunddennaada pude zaaridi tuuqi essi wottoogaa.

cora naati eqqidi pootuwa denddiidi beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Keehippe xoqa shuchcha keetta sinttan sitti giidi heezzu biratatti aybba maadiya buratatte? Ha birata matan de'iya irzzoy aybba go'a immiyage?

heezzu naati issippe uttidi mitaa tokkosoona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Woyshshappe kushe hiillanchchay massiddi medhdhiyo dumma dumma pittuwanne miiriqa yeganawu maaddiya so gido buqura go'ay keehippe daro. Ha buqura meretaykka malaales.

Issi issi heeran asay he heeran tokkido mittay he heeraa keehi aradda heera milatissidi loyttees. Ubba qassi heeray woppu giidi da da giissees.

Daro asay issippe shiiqidi wolqaa oosuwa oottiyo heeray beetees. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Daro heeran issi issi mittati coo hara mittaadan issi sohuwappe shoddi efidi harasan tokkin oyqqokkona. Hegaa mala mittati pootiyaara ehidi tokkin oyqqoosona.

Issi baggaan badalayi mittaara doorettidaagee, hankko baggaan qa bunchchetti shiiqidaagee diyaaga issi mishiriyaa cogochcha uttada bayizzayidda de'awusu. Ha badalaa yeggada ehiido zambbiileekka iira des.

Ha masoopeti diyaageeti beni nuuni guuttatettan luxetta keettaa biyoodenne yiyoode nu biittee Toophphee banddiraa pude kessiyoogaaninne duge wottiyooga nu biiteesi bessiya bonchchuwaa imeettees.

asaa bollaa orddetettaa keehi teqqanaassi paappayee keehi maadees. qassi ha paappayiya matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi buqura issippe yegiyo keettan dumma dumma katta qommotti shanxxan qashshettiddi issippe issoy issuwa bolla de'osonna. Ha shanxxan kattay de'ees.

Issi issi macca naati bantta huuphphiyaa luushayanaw tiyettiyoo qibaatee nu heeran de'iyaa suyqiyan bayzettiyaagaa issi na'iyaa ba kushiyan oyqqa uttaasu.

Wolaytta dunguzaa qottan zo'o karettanne adil'e ciishsha meraara de'iyaa bolla baggay hegaadan hanido xafitaappe oosettiyaa caammaa asay ayba wode ba tohuwaan wottii?

shuchcha keettaa keexxanaassi daro biraa koshshees. qassi ha keettaa matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

ha keehi lo'iya heeray awa heeran beetii? qassi ayi mala meray diyo dumma dumma qommo shuchchatinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Issi issi wode aayyiya ba naata meecca mayzza gixissaa giigissada etaara ogiya kiyiyo wode a daro ufayttawusu. Hegeekka qassi aayotettaa siiquwa qonccissees.

Keehippe lo'iyaa bolli bollan keexeettidi bootta mera qalmiyan puulatti uttida keettan Toophphiyaa baddiraa qommo huuphiyaappe duge sa'aa gakkanawu kaqqidi puulayi uttidosona.

Asaa naata keehippe qohiya qassikka dumma dumma buquranne maayuwa miyya eceriya bana morkkiyappe naaganawu keexxido keettay malalees. Ha ecere duusa maaray malaales.

Issi qarccuchcha huuphiyaa waata dadissidaakko iitiyaaga ha nuukko zaarada nuna bessawusu. A bessuppe attin I huuphee ayibanne lo''anawu diyaaba gidenna.

Daro issippe shiiqiddi ashuwappe ka'idda qumma qumma issippe uttiddi moosonna. Ha asatti ubbay issippe uttiddi mal'o quma issippe miide de'osonna.

Naa'u dumma dumma biittaa banddiray de'ees. Banddiray issi biitta qonccisanawu maaddiyaaba. Ha banddiraappe issoy toophphiyaa toophphiyaaga gidishin hinkko banddiray awa biittagge?

Ha"i wodiyan ba duussaanne bantta so asaa duussaa injjeyana giyogan kare biittatukko betiyageetu bollan gakkiya danoy kayyoyees. Ha yelagata ashshanawu kawotettay issibaa gaana bessees.

Addis ababappe duumma dumma sohota asaa caani ekkidi efiyaa kaamee asaa waayissenna efes shin he kaamiyan wolayitta yaanaw koyikko aappun biraa qanxxidi yiyoo?

Dumma dumma heeratun de'iya qeera giyati heeraa asaa duussaassi zokko meqetta. Ha giyati dere asaa koshshaa kunttiyogaappe aaruwan kawotettaassikka daro giiraa qanxxoosona.

ha naa'u keettati aybippe oosettidonaa? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

Naa'u keetta giddon shuchcha kanchche gididda keehippe xuntta hemettiyo ogee de'ees. Ha naa'u keettati gal'anne cimidda woykko ceegidda keetta malatosonna.

zirriyaan duummaa duummaa sohuwan miccetida zo'obay aybakonnee ereeti? issi sohuwa shiqqida cora asay ha zo'obaa watiyddi diyakkonne ereeti? appun attuma asay eta giddon de'i?

Dumma dumma miyoonne uyiyoo keettaa yaagiyaa erissuwaa giddon de'iyaa qumatu miyiyaan de'iyaa keettaa godaa odiyaa xifatee woygi xaafettidee ane odite?

Islaama ammanuwaa kaalliya laappun attumaa asati bantta ammanuwaa maaraadan addussa qamisiyaa maayidi eqqidosona. Eqqida laappun attumaa asatuppe issoy karetta qamisiyaa maayiis.

Issi karetta ammanuwaa sabaa sabbiyaa dastta birama yaagiyoo bitanee bootta kootiyaa maayyidi ayibinkko zemppidi eqqis. A miyyiyan shaane xuupee amarattuwan xaapetti uttis.

Issi cima mishiriyaa de'iyaara ba karen wogga bullukkuwaa maayada eqqasu. He mishiriyaakka ba kushiyan issi wogga ituwaa oyqqa uttasu .

Toophphiyaan ha'i wodiyan mata wodettun tohuwaa wottan sintta xeera kiyidi wolqqama daaga ehida wottanchcha barega solomoni woxidi de'ees. Hagee na'ay keehin gooba.

Banddiray hagee maayido puulaa tuma ha'i wodiyan makiinaa shammaageekka maayibeenna gaada qoppays. Woni asaa naatuyyokka hagaadan hanida meray diyaakko aybi de'i.

Attuma asaa puulaa naagiya huuphe keettan na'a issoy daro lo'iya hanotan bari binnaanaa ciirissidi uttiis. Hagaa mala ciirettay tawu daro injjetees.

Issi tukke keettan issi issi asaassi akoshaadan a koshaadan tukkiyaa yeeso maattaara wolakkidoogaa duuqqi duuqqidi asaassi immoogaa asaykka hegaa uyes.

Ambbaa giddon beettiyaa cora keettatu huuphphiyaara yaa zaari xeelliyoo wode keehippe xoqqa deree beettiyaagee awa deriyaa getettidi xeegetti ane erikko odite nuyoo?

ha sohuwan xeelliyoode issi bootta meray de'iyo daro dumma dumma qommo pooxaa maayida asati beetoosona. qassi etikka woossa keettaa qeesetta.

Amaaratto pitaliya Aa yaagiyaa xuufe gidduwan deiyo malaataay amaara marccuwaa minjjiyo eqqotta qoncciisees. Ha malaatay de'iyo marccuwaa eqqotay mata wodiyan baasettiis.

Kaamiya ogiya giddon eqqidda heezzu tohuwa oyqqidda kaamiya asaa naati aybbissi aybbissi go'etti? Qassikka ha kaamiya gate woyssu marcco ?

issi keehi puula keettaynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Heezzu maacca naati issi diran eqqidaageeti beettoosona. He naatu giddonkka issinna adussa gurddiyaa gixxin naa'ati qassi bantta bollaa bessiyaa maayuwaa maayi uttidosona.

Cora kuttuwaa phuuphulleti heezzu sohuwan phuuphulliyaa wottiyo buquraa bolli uttidosona. Ha heezzu sohotunikka de'iyaa phuuphuletikka xeelliyo wode paranjja kuttuwaa phuuphuleta milatoosona.

Naa'u luxanchcha naati issippe uttidi bantta luxettaa keehippe kaaliiddi de'oosona. He naati ooratta dooyettida luxetta keettaa gelidoogan keehippe ufayttidosona .

Heezzu wolaytta yettanchchati shiiqettidi issippe gifaataa baalaassi kessido yettay de'es. he yettaakka wolaytta asay ubbay siyidi keehippe daruwaa ufayttidosona .

Wolaytta sooddo yunveresttiya loohissuwanne hakkamuwa hosppitaalee daro asaa shemppuwa ashshiiddi de'ees. Ha hosppitaaliya bollan mata wode gakkida tamaa daafay keehippe kayyoyees.

Haattaa tigidi yohuwaa mecettanawu harabata hegaara oyqettidabata oottanawu maadiyaa bulla meray de'iyoo sayniyaa ha sohuwaan be'iidi nuni de'iyooge darin lo"enna!

issi maccaa naa7iya asaa ubbappe sinttawu kiyaada eqqidoy aybisee? maccaa naa7iya ba tohuwan wootido caamma meraay ay malaati? he maccaa naa7e sunttay oone?

Issi sohuwan zo'o sharay hiixetti uttidaaga bollan dumma dummabati miccettidosona. Leem. Qaariyaa, puzuniyaanne hara atakiltte qommoti de'oosona. Issi rooze meray caammaykka de'ees.

wolaytta wogaa bonchchanaaassi ha sohuwaa shiiqi uttida cora asay beetees. etappe guyeera qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi macca asaa maayuwaa sikkiyaa keettan zammaana ogiyan sikettida maayuwaa kaqqidoge de'ees. Ha maayuwaa karen ashanggulutiyan kaqqidi maccaa asaa haayite yaagiyoge de'ees. Hagaa be'ida macca asawu wozanay bayyees.

Keehin kixxidi kumidi gogidi de'iyaa di'uwaa haatta giddon na'au yelaga naati haattaa wadhdhidi deosona. Ha naati wadhdhi wadhdhi kaiyo haattaay awanne?

Naa'u keehippe puula mule maata meray dooza gidon eqqiddi katta bantta kushiyan haatta ushshosonna. Ha kattay asay qumatettawu maadetiyo dooza.

garggaroynne ankkay, maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. shuchchaykka a matan sa"an beetees.

Biitta morkkiyappe naagiya xaacetti bantta maayuwa maayiddi bantta loohuwa ekkiyosan ubbay eqqiddi loohiddi de'osona. Ettikka bantta maayuwa bolla minttetuwa ootosona.

Wolaytta haaho biittan diya asay gidin nu wolaytta asaykka keehin dosiyo biitta. Qassi wolaytta sooddo katama geliyode katamay phoolidi asaa keehi lo'ees.

Keehippe al'onne daro biraa ekkiyaa meretaa doozaa ciishshaa. Ha ciishshayi keehippe daro al'o biraa ekkidi bayizettiyoogaappe aadhidi daro asyikka doses.

Daro biitta banddiray de'iyagettu sintta bagan deriya ayssanawu aawatetta ekkidda asatti bantta kushiya pude denttiddi caaqqiddi de'osonna. Qassikka ha asatti qaala gelossonna.

Keehippe daro qommo ubba qassikka duuxxidda maayuwa sikkiyo zamaana buquray de'ees. Ha buquran sikkiddo maayoy keetta gidon buqura matan de'ees.

Issi cima aaway maalaliya hanotan ba huuphiya pixxiddi keehippe loytti dichi uttis. Ha aaway ba qooriyan wogaa buqura wotti uttiis.

wolaytta dichchaa ispportte citay diyaagee kaa'iidi beetees. qassi etappe garssa bagaara maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommobati beetoosona.

Daro qommo ushshaati de'iyoo ushshsay bayzettiyoo keettaa giddon darotoo attuma asaynne qassi macca asay biidi uyi simmidi woyssu biraa muleera qanxxii?

Issi xoqqa sohuwan eqqidi xeelliyoo wodiyan wolaytta keettay issi diran shiiqettidi de'iyaagee bolla bagaara xeelliyoo wodiyan he keettay keehippe lo'es.

Wolqqaama aakkidi shuchchaappe keexettida zammaana keettan garo asayi shiiqidaagaa giddon issi arssa bitanee pomppaa oyikkidi ayibakko shiiqida asawu odiidi des.

Dumma dumma kare meedosati issoy haraara daroban malatettiyobati de'ana danddayoosona giyogaa. Shin suylaalynne maahee xeellyide issi mala meray de'ikkonne suylaalay maahiyappe aduqqees.

Issi issi biittan beni wode asati keexxido taarike keettay ha"i xeelliyode doonan kushiya wotissidi ayba malaalissi? Qassi he wode eti keexxiiddi penggiya ayba corayidona?

Korinttiyaa poo'uwaa wolqqay sa'ay qamma shin qassi ha qamma de'iyaa sa'a galla seeti milatisiidi wottido gishshawu heeray de'iyaa ubbabakka keehippe loyttiis.

Xelliyoo wode so giddoy keehippe puulatti utiis qassi sintta baggaara cuwattiidi de'iyaa bonqquwaa miyiyaan bootta siiniyaara tigettidi uttida tukkee beettees.

Issi geliyoo pengge milatiyaa sohuwaara de'iyaa godaa bollan tiyettida qalametu meray baggasan bootta gidiyoo wode qassi baggasay adil'e ciishsha mera gididagee de'ees.

Humbboppe sooddo biyoosay kaamiyaa ogiyaappe kareera de'iyaasay mittay mokkibeenasay xeelliyoode lo'ena shin he heeraa asay shiiqettidi he sohuwan mittaa tokkenee?

Issi abisiniyaa geetettidi erettiyaa xale keettay de'iyaagan keehi daro xalee bayzettiyoo gishshaw he keettaappe daro asay bi biidi xaliyaa shammidi go'ettes.

Biittappe pude mokkida tamay cuwattidi de'ees. Ha heeraykka keehin xuugettida heera gidishin ha tamay merettidoy ayba gaasuwanne? Hagaa mala tamay merettena mala asa na'ay teqqanawu wolqqi de'i?

Issi issi caamaa lo'ennaaga ayssi giigissiyoonaa. Hagaa mala wottiyo caamma malatennagaa giigissiyogaappe suure asi be'iyode lo'iya caammaa giigissiyakko shammanawu ufaysses.

Tamaare naati ubbatkka eta astamaaree oychchido oyshaa zaaranaw bantta kushiyaa pude dentti uttidosona. He naatikka qassi ubbaykka issi mala maayuwaa maayidosona.

Wolaytta sooddo ambbaa bolla bagaara duge zaaridi pootuwaa denttidoogaa be'iyoo wode keehippe lo'es. Tankka iaai xoqqa sohuwan eqqada hegaadan be'iyaakko tana ayba lo'ii?

Issi lambba duuqiyo eqqottay de'ees. Ha eqottay kaametti bantta qumaa maanawu shiishidi kaamiyassi lambba duuqiyosa. Issi na'iyaka ya simmada baydda deawusu.

Galo miizzaa mara issi aayiya qoriyan wodoruwaa aattada qachchayda deawus. Ha marawu sinttayne uloy qassika gede heeray boottaa meraara de'ishin harasay qassi zo'o mera milatees.

Tohossa toophphiya dalgga manttiya giddon de'iya daro dalgga manttetuppe issuwa gidida tohossa oomo moottan daro kochchaa asati de'oosona. Ha asata qonccissiyabatuppe issoy darotoo maayuwa maayennaagaa.

Issi xaaro milatiyaa sohoy de'iyaaga matan naa"u haattaa tigiyoo birilliyaa milatiyaagee de'iyoo wode qassi ootoy ayssi cuwattiidi de'ii a matan?

Issi issi keettan asaa oonanne be'ido ubbabaakka shamma shamma giissiya maayoynne caammay dees. Taani awudenne tawu gidin ta laggiyawu he keettaappe shammeettees.

Issi karetta suriyaa gixxida yelaga na'ay ba naa'u kusheta masqqaliyaadan miccidi ogiyaa bolli eqqiis. Ha yelaga na'ay ba huuphiyan karetta koppiyiyaa wottiis.

Toophphiyaa huuphe katamaa gidida addi ababaa katamaa giddon diyaa kawotettaa ayisuwaa yunbburustteti ubbayi shiiqidi puutiyaa tokkiyaazuppiyaa doommiyoo wodiyaa yaagiyaa xuupee xaapettidaagaa.

Keehippe cora asay gita kaamiya matan issippe eqqiddi hara sohuwa xeelosonna. Ha sohuwan dumna dumma so gido buquratt issippe de'osonna.

Oonakkonne xawulaa molidi giigissido dumma dumma miishshata karen micci wottis. I giigissido mishshatuppe dariyaa baggayi so giddo oosuwaassi go'ettiyoo miishshata.

Keehippe cora asay asay miizza ubba qassikka hara medosa mizziyo maataa buucciddi issi sohuwan shiishshi uuttidosonna. Qassikka cora asay shiiqis.

Daro haahotetta woxxiddi xoonidda maca wottanchchatti bantta daaga bonchchuwan ekkiddi besoosonna. Ha wottanchchatti banttappe aadhdhiddi bantta biitte suntta xeegissiya mino naata.

Dumma dumma mittaanne mittaa puutiyaa accisidi bayzziyoo woykko loyttidi asaa bessiyoo keettaa geetettiyaagee aaho qum"etti uttida keettaa awa heeran de'iyaa keettaa giidi xeegiyoo?

Issi bolla baggaara bootta shuraabiyaa maayidi qassi garssa baggaara karetta suriyaa gixxida attuma na'ay ba naa"u kushiyaa miccidi eqqidaagee beettees.

Issi huuphiyara puulunttay miido gastta woykko cima mishiriya asaa sinttan eqqadda cenggurssa xoqu oottiya buquran yoottawussu. Ha aaye guyen daro banddiratti de'osonna.

Issi aaho gediya hemettanchchatussi giigida ogiyaa miyiyan issi boottaa taappelay de'ees. Ha taappelay maataa shura oosuwaa qonccisiyaga. Sintta baggarakka qassi issi wogga kaamekka de'ees.

Suuqiyaa giddon cora daabbottinne keekketi issippe issoy issuwaa bolli kuurettidi uttidosona. Daabbuwaanne keekkiyaa bayziyo suuqiyaa Karen silkkiyaa paydoy xaafetti uttiis.

Wolaytta dalgga manttiyaa yaagiyaa xifatiyaa oyqqi uttida zo'o adil'e ciishsha meranne qassi miyiyaara issi kushiyaa pude zaaridi cuucummidi wottidagaa be'iyo wode lo"ees.

haa simmidi yiidi dioya na"ay ay malaa maayi uttidee? qassi a matankka aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Wolaiyta asaayi laayita laammiyo gaallassay maatati saatiyan giigida erissuwa qonccisees. Zo'o meerayi de'iyo wooraqatan wolayita laayitta laamiya cora asayi issippe shiiqidi boonchchanna maala eriisidi bonchetiyo gallaassayi qaasi gifaata agiina14 11 doommidi bonchetiyooga qoonccisees.

Nu ha"i yeletay woni beni nu biittee toophphee taarikiya loytti eriishsha? Qassi he toophphee taarikee ha"i yelagaa aybawu aybawu denttettiishsha?

Tukkiyaa siiniyaara penttissi wottidoogee cuwatiiddi de'iyaagaa peenoy keehi sawes. He tukkiyaakka qassi tukkiyaa amaliyaara de'iyaa asay mishshaa qanxxidi uyes .

Issi karetta maccaasiyaa huuphphiyaara zo'o urqqa mialttada qoriyaninne hayttan qassi cora gozzsda wottada ha simmada eqqasu. Ha karettaa maccasiya tohossa toophphiyan deawusu.

Issi geela'o na'iya wora do'a gididda godare de'iyo ollaa geladda godariyaara eqqassu. Ha na'iya godariya yootiya xuufiya ba matan xaafisaassu.

Nu heeran issi elektroonike miishshata giigissiyoo keettay de'iyaagan oottiyaa na'ay moorettidabba giigissiyoogaa loyttidi erenna gishshaw he keettaa biidi giigississiyaa asi beettenna.

Naa'u yelaga attuma naati mochchena boorago gonggoluwaa gido biidi pootuwaa denddidine zannaqidi deosona. Eti maayido shurabekka boottaa gididi gonggoluwaaba qonccisiyaba milatoosona.

"Oroosimeeriy oyli" geetettiya, suuqetun bayziyo qibaatee huuphiyaa binnaanawu hegaadan daro go"aa immii? Macca naati menttershshaa bolli tiyiyo qalamiyawu maadoy aybee?

issi qeesee eqqidaagaassi huuphiyan karetta koppoyee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Hagaa miishshay qoppiyoo wode keehi daro milatiyoo korinttiyaa wolqqaa go"ettidi qumaa kattanawu maaddiyaa buquray asssi bolla baggay karettaara boottaara walahan de'ees!

Nu toophphiya biittan daro wode asaa qoodan hara asaappe yelaga naatu qoody daridi beettees. Ha yelaga naati qassi bantta huuphiya pashkkissanawu darosn jootoniya kaa'oosona.

Ashuwaa suppu oottidi anccidoogaa shaayidogaa bolli xibisiyaa yaagiyoo mittaa bonccuwaa gujjidoogaara oyittaa unccaa buddeenaara bambbariyaa giigissidi sayiniyan aattidi maana haniyoogaa.

Cora caama sharan wottidi bayzziyoge baggaay boottaa qassi baggaay karetta meraara de'ees. Ha caama bayzziya na'assi gedekka beettees. Ha caamay qiiba naatuga.

issi sohuwan uttida cora asay badalaa punnees. qassi etappe guye baggaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mittaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Oyddu tohuwaa kuwaasiyaa kaa'iyaa yelaga naati issippe eqqidosona. Hegeetuppe naa'ati issi malaa maayi hankko naa'atikka qassi issi mala maayiwttidisona .

ha sohuwan de'iya donoy ay maadii? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi attuma na'ay ba huuphphiyaa binnaana macca naatugaadan dadissidi ya baggi simmi xeelliidi de'iyaage som"oy beettena giishshawu oonakkonne erettenagee de'ees.

Asayi guuttaa uyiyoorinne asaa huuphiyaa kiyidi sakkarissidi yiicoyi aggiyaa loomiyaappe merettiyaa haraqiyaa. Ha haraqee sakkarissiyoogaappe aadhdhidi payyatettaa bollikka qohuwaa gattes.

Issi zo"uwaara boottaara walaketti uttido canccare cima baltteetati maayyiyoo qoliyaa maaya eqqida ashngguluutiyoo. Ha ashangguluuten diyaa maayyuwaa ezaawayi bayizzanawu wottis.

Nu wodee wonttaappe wonttan dumma dumma oorattabata ekkidi yiya tekinoloojje wode. Ubba ha"i zammaanidi asay xeelliiddi pee'iiggiyo heezzusan goomay diyoba ekkidi yiis.

Dumma dumma darkkon tokkin mokkiyaa xaletuppe issoy xalotiyaa yaagiyo maataa gidishin hage dumma dumma allaliyawu hanees. Ha xalotiyappe ya baggaara issi yechchan qachchidogekka de'ees.

Nana giyo doozzay qommo gidida xalee naa'u baggan beettes. Issi baggan issi doozza gididi eqqidi uttidaagaa gidishin ushachcha baggan qassi corattidinne zaa'i uttis.

So giddoy keehippe aaho qassikka ya baggaarakka ha baggaara heregay de'iyaagaa be'iyoo wode uttiyoo oydetikka shuggiyaaga gididagee meran bulla milatees.

Issi ciishshan loyttidi puulattida kaamiyaa essidogappe miyiyara issi maccasiya deawusu. Gidoppe attin ha kaamiyaa ayba allalaliyawu giigidabe? Ha kaame bollan deiya ciishshaykka ayba qonccisanase?

Dumma dumma doozatta qohiya mehiyappe naaganawu daro qommo mittan dirssa diriddi naagosonna. Ha mitta dirssay daro qohiya mehettuppe dooza naages.

Woosa keettan geeshsha xoosa qaala siyiya asatti bootta bantta woosa keetta maayuwa maayiddi issippe coratti uttidossonna. Ha cora asattu matan geeshsha kiittanchcha misile de'ees.

cora issi lagge malatiya qeeri naati diyaageeti beetoosona. qassi etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dumma dumma pitaletta ubba qassikka daro qommo malaatatta issippe gattiddi oyqqidda zamaana buquray de'eeals. Ha buqura gidon daro caddiyo sohotti de'osonna.

Dumma dumma kaamiyaa laaggiyaa naata loohissiyoosan dumma dumma malaatati de'iyaagetu birshshettay aybee? qassi etu qottaykka aybaa malatii erikko nuyoo odite?

Keeehippe puula keetta karen daro qommo dirssay de'iyagappe gidduwan issi guuta na'ay sitti giidi hemeetes. Ha na'aa heeran daro kattati de'osonna.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. eta matan toophphiya bandiraa oyqqida naatikka beetoosona.

Issi naa"u goomaara de'iyaa kaamiyaa issi na'ay a bollan darobaa caanidi sugidi epiidi de'iyaagee beettees. qassi ya baggaarakka keettati beettoosona.

Dumma dumma biyoobaa gidin harabaa bayzziyoo keettaa karen haattayi wogga koddaara kumi kumi utis. Ayibaa asikka shammana xayikkonne issi na'ayi barkka son uttis.

Issi issi macca asay bantta sinttaa puulayanaw dumma dummabata go'etoosona shin hegaa eti galala galla bantta sinttan tiyettiyoogee eta salettenee?

Nu heeran de'iyaa luxetta keettan de'iyaa luxanchcha naati de'iyaageeti bantta luxetta wodiyaappe kareera etaw imettiyaa wodiyan kare kiyidi kaa''iiddi beettoosona.

Dumma dumma katta ayfettuppe ubba qassikka cammiya doozzappe woykko geeshshuwappe giigiya cammiya ushshay maarara yafaran de'ees. Ha ushshay mattoyiya ushsha qommo.

OOrata woraa do'ata heeboyiyo parkkiyaa yaagiyaa xuufe de'ees. Ha sohuwan toophphiyaa banddiraykka eqqiis. Sitta baggaara qassi loyttidi direttida dirssaykka de'ees.

Ha beettiyaa sohuwaan oyddu sohuwaanikka haattay keehippe aakidi zin"idagee beettiyoo wode ubbaa merayikka dumma dumma gididagee xeelliyo wode ayfiyaassi keehippe lo"ees.

pala lo'iyaa timaatimee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wolaytta zooniya dumma dumma wolaytta metuwa tobbiddi birshshiya ambba woykko zooniya ayssiya asatti issi sohuwan uttiddi zorettosonna. Ha asatti hadiya maayidosonna.

Issi bitanee wolaytta maayuwaa maayidi ba huuphiyankke wolaytta qophiyaa wottidi ba sinttan cenggursaa xoqqu oottiyaagaa wottidi asaassi haasayiiddi beetes .

Wolayttan diya dumma dumma lanqqan asawu geliyadan yexxiya wolaytta yettanchchati de'oosona. Etikka qassi daro wode maahiya calaa maayi yexxiyode asay wolaytti olanchcha biitya gidiyogaa erees.

Keehippe aaho gidida bayzziyoonne qassi shammiyoobay de'iyoo sohuwaan daro asay sa; aan uttidi ba bayzzanawu eehdobaa adhdhiyaa asa ubbaa shamma gi oychchees.

Teenisiya kuwaassiya annacciya oottiya naa"u naati annaccetiidi de'ishin qassi ushachcha baggaara kaasiyaage, qassi haddirssa baggaara wochchiyaageeti eqqidi xeellidi beettoosona .

Dumma dumma kaamiya woykko miishshanne marccuwa shufuwa shiishshiya asay bantta shufuwa erissanawu kaqqiddo erissuwa xuufe kaqquwan de'ees. Ha erissoy birata bolla de'ees.

Cora asatti issippe eqqiddi giigissiddo woykko oottiddo dumma dumma eqqotta anjjisoossonna. Hagan qassi issi bitane eqqiddi daaga immidde anjjissidde de'ees.

Caama qucciya mino yelaga oosanchchatti caama quccissanawu yiida asaassi uttiddi caama quccosonna. Ha yelagatta minttetiddi oosuwa amuwa gujidikka ootanadan ootanna koshees.

Keehippe lo''iyaa ogiyaa giigissanawu oyiddu miyyee molettido shuchchata shiishshidi oissosan doori uttoogeeta. Ha doorettida shuchchata issi maaraa oyittidi ogiya giigissanaagee keehi meto.

Issi karetta wogga bitanee issi kushiyaa ba suriyaa kiisiyan yeggidi suupiyaa maayyidi eqqis. Appe sintta baggaara diyaa xuupee wolayitta telbbeejiinikyaa ges.

Hagee malaatay qonccissiyoy tohossa toophphiyaa dalgga manttiyaa kawotettan wolaytta zzoniyan gibira shiisho kaaletto keettaa qonccissiyaaga gidishin ha eqqottaykka wolaytta ambbaana.

keehi lo'iya deree dembbaa kummi uttidaagee beetees. qassi ha deriya matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Miizza heemiyo oosoy bana danddayida goshshanchchay ba de'uwaa kaafanawu go'ettees. Miizzasi sinttan haattanne maataa tigiyo shuchcappe oosettida gafate de'ees. Goshshaa oosoy lo'iyoy hagaasa.

ha wotaa woxxiya asati ay malaa maayi uttidonaa? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Naa'u kayimma asatti bootta maayuwa maayiddi issi gosiyan naa'ay issi bolla maata uyossonna. Ha asatti naa'ay issippe bantta siiquwa qonccisossona.

bootta curqqay duge simmidi diyaagaa matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Kare biittaa toho kuwaasiyaa citaa giddon kaa'iyaa a sunttayikka erling brawut haaland yaagetti xeegettiyaa kaasanchchay ha laytta kanchchiyaan daro hooletta gitiyaan paydissiis.

Taani beni guuttatettan de'iyo wode asay komppiiteriya oyqqidi biyagaa be'ikko iita amottays. Ha"ikka komppiiteriya dooyada a giddon diyabata be'iyogaa iita siiqays.

Daro asati shooqaa giddon eqqidi qoodan daro gidida uuttaa mara woykko haaxaa biittaa giddo moogiidi de'iyaageti o gaden hagaadan oottiidi de'iyoonaa?

Hagee danbburssaa yagiyoo xalee darotoo asay mittaappe kunddikko woykko bollay barqqiyaaba gidikko hiillan oyqetti simmidi a uyiyaaba gidikko keehissiyaaga getettidi erettees.

Issi yelaga na'aaranne naa'u macca naaturaa issisan eqqidi pootuwaa denddiyode attuma na'ay toophphiyaa banddiraa oyqqidi ya simmidi eqqiis. ha sohoy zannaqqa soho milattees.

Asay maanawu go'ettiyo miyo mitta ayfe qommotuppe issoy oyddiya woykko mitta bollan miccetti utiis. Ha mitta ayfe keehippe teeri uttiis.

Qoodan cora gidida issi sohuwaan de'iyaa muuzeti darin ka'ibenna giishshawu eta maanawu koyiyaabi baawa. qassi miyiyaankka hara katta gidennageetikka doosona.

xoossaa goynnanaassi ha sohuwa shiiqi uttida cora macca naati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma xaaxxidobatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

bantta tamaaridi anjjetiyo layttaa boncchiya naatuppe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Asaa ayssiyaageeti asaa oosuwa dentettanawu olaa bookkiidi beetosona. etappe guyeera qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Keehippe aakkida badalayi zerettidi mokkidi gakkanaaniyoo lo'iyaa goshshayi ayi asabee? Ha goshshaa aahotettayinne zananayi likkiyoo wode muleera woyisaa gakkana dii?

Woosa keettaa aawati ubbayi shiiqidi eqqidaagetuppe sintta baggaara issoyi ammanuwaa yettaa yeexxiiddi des. Daro deree shiiqidaagee appe sintta baggaara des.

Kuttuwaa issi keettaa giddon muruttisidi bayzzanawu woykko appe kiyiyaa phuuphulliyaa bayzzidi go"ettanawu maaddiyaa ha'i wodee ehiido zammaana meeziyaa asay go"ettees.

Geeshsha Giyorgissiyaa biiray Toophphiyaa biittan erettida daro asay dosiyo biiratuppe issuwaa. Ha biiraa tammanne hosppun layttaappe garssa gidida oonikka uyanawu bessenna.

Asay ba de'iddo heeran giiddin he heerappe harassaranikka de'iddi batta de'uwaa lo'ittanawu asara woxxiyoo wottay asay asara de'ana mala giiggissiyooga.

Dumma dumma mittappe giiggiya so gido buquratti issippe issoy issuwa bolla caanetti uttidosonna. Ha buqura daro qommo so gido buqura oyqqiis

Timirtte keettaa ayssiyaagee beetiyaagaappe guye bagaara a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Dumma dumma mitta massiddi medhdhiyo buqura wottiyo so gido buquran daro qommo shugiyabatti woxxidosona. Ha buquea heeran hara buqurati de'osona.

ha pala lo'iya macassee motoriyaappe ya bagaara maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona. akka boottaa maayuwa maaya uttaasu.

Ufuufaa giyogee pugiyaadan doonan carkkuwaa a giddon puggidi yiicidi kaa'iyo miishsha. Ufuufaa baalaa wode kaamiyaa bolli, sooni, quma keettan , h.h.m sohotun kaqqeettees.

Asay maayuwaa sikissi sikkissidi maayiyoo keettay de'iyaagan kare baggaara he sikettida maayuwaa maayidi naa'u ashunguluuteti eqqidosona. Hegeettuppe yabagaara keettaa pittiyoo puxay qashuwan de'es.

Keehippe daro macca asati banttana naagiya woykko kammiya maayuwa maayiddi ubbay katta ayfiya punniiddi de'osona. Ha asati kattappe iittabba maxxiddi diggiisona.

Toophphiyaa zawaa naagiyaa xaaceti keehippe lo'iyaa zammaana olaa kaamiyaa bolla toggidi qassikka Toophphiya banddiraa oyiqqidi biiddi diyaageeta. A xaaceti keehi yashshoosona.

Wogaa yettaayo maaddiyaa dumma dumma miishshat oyqqida attuma naati duriidi de'iyaageti bantta kushiyaanikka qassi gonddaliyaa oyqqidaageti beettoosona nu xeelliyoo wode.

Issi yettanchiya ba kushiyan cenggurssa xoqqisiya miishshaa oyqqada yexxaydda beettawusu. Issi macaa na'iyakka i miyiyan eqqada de'awusu. Naa'aykka issi mala maayuwa maayi uttidosonaa.

Gifata yetta yaagiyaagan sodo kuwasiyaa dembban de'ees yaagiyaa naqqashshaa gatiyaa issi zo'o worqqatan dumma dumma hara naqqashatikka deosona. Ha alamiyawu yexxiyaa yettanchcha sunttay oone?

Dumma dumma meraara de'iyaa nu bollan caccafikko sawettiyaa shittuwaa yaagiyoogaa bayzziyoo keettaa giddon be'iidi de'iyoogee kehippe lo'ees nuna xeelliyo wode.

Hagaa garssa baggaara urqqan qassi bolla baggaa buuxan keexxiyo keettaa sunttaa wolayttan ayba giidi xeesiyo? Ha karen bessida qeeri miishshata qassi ayba giyo?

Addis ababa ambbaa garssan de'iyaa issi keehi xoqqatettaara de'iyaa keettay de'iyaagee keehi lo'es. He keettaykka qassi bootta qalamiyan tiyetti uttis.

Maatan gldoodetti uttida issi sohuwan shuchchan keexxetida isso keettay de'ees. Gidoshin ha keettay puulatidi wuribeena. Ha keettaa gadaway oonakko eray?

Giyaa giddon daro miizati de'iyaageta asay shammnawu koyikkp eta gatiyaa koyro oychchi simmidi bana lo"ikko shammana danddayees. qassi he giyaa giddon de'iyaa miizzay dariyaa baggay karetta.

Kaamiya ogiya giddon issi yelagay dumma dumma buqura caaniyo so gido buquray ayba geetetti? Qassikka ha buquray aybawu aybawu maaddi?

bantta heeran haniyaabaa ixxiya asati woraqataa oyqaageetinne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Qoodan oyddaa gidiyaa naa"u attumanne naa"u macca asati maarara issoy issuwaara qoometidi eqqidaageta be'iyoo wode ayba siiqettiyaaba milatiyoonaa hanodee eti.

Hanna doonaara qozozza meraara keehippe lo'iyaa kapee zerettayi ayibakkonne eriyayi oonee? Ha kapiyaa Toophphiyaa giddon beettiyoo sohaa eriyaa asi dii?

Oyddu asa gamma gakkida attuma asati issippe kushettidi oosuwaa oottiidi de"oosona. Oyddu attuma asatu giddoppe heezzati shamiziyaa bollaara maayi uttidosona.

Mitta massiddi giiggissiddo asay zina'anawu go'ettiyo algga asatti bantta kushiyan oyqqiddi eqqidosonna. Ubbakka dumma dumma algga massiddi giiggissiyo qassikka loyttiyo soho.

ha sohuwan be'iyoode maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo irxxabati beetoosona. qassi a matankka naati kuwaassiya kaa'iidi beetoosona.

Giyan issi issi aayoti sharan utti bayzziyo shuqoy okashee kattaa sawissiyo sawissettay odin odo. Ubba qassi pilay ka'iyode kareera tanggu gi aattenna.

Cora naati issi diran shiiqidi olla bookki wottidoogappe ushachchanne haddirssa baggaara eqqidi xeellosona. Harati qassi haahuwan eqqidi aybakko issippe zorettoosona.

Issi goshsha gaden keehippe daro uutta qommotti issippe shiiqiddi mokkosonna. Ha issippe dicciya uutta bollan awaa poo'oy eexxiddenne poo'iddi de'ees.

Issi a meray tigi simmin karetta gidido mattoyiyaa ushshaa qommo gidida kinittuwaa yaagiyooge de'iyaagaa miyiyaan muleera a oyqiyaa buquray beettees.

Asay be'anaassi maadiya heezzu danggarsati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi keettan kerimttiyaa xomppee keehippe puulattidinne qassi zamaana hanotan merettidaagee he keettaa giddo gelidi be'iyoo wodiyan keehippe puulattidi ayba lo'es giidetii?

Keehiippe dosettida wolaitta toho kuwaassiya cittay kidussi giorgissiyaara ka'idi naa'a melan kaalettidi ufayssaa qonccissidi de'oosona. Ettikka maata mala meraa cittaa mayi uttidosona.

haattay goggiiddi diyaagee karexxidi ayba ittii? qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mittatinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dumma dumma bantta biitta wogaa maayuwa maayidda asatti bantta yetta yexxiddi ubba qassikka wogaa durssa durossonna. Ha asatti macanne atuma.

Mangguwaa maashiniyan darxxisidi juusiyaa yaagiyo ushsha kessidoga juusiyaa oyqqiya shara mala koddan kunttidi bayzzanawu wottidosona. Hagee ta uyiyode keehin ufaysena.

Issi arssa bitane ba sinttira achchaa bessidi miicciiddi ba kushiyaa xaaxidi ha nuukko simmidi eqqis. Appe guyye baggaara birata kare des.

Qooda issi hosppunaa gidiyaa issibaa xaafanawu woykko siilanawu maaddiyaa a sunttayikka irssaasiyaa yaagiyoogee muleera naa"u meraara de'iyaagee ha sohuwaan beettees.

Dumma dumma bullukkuwa maayidda asatti issippe yeechchan zo'o meray de'iyo mali'iya qumma moosonna. Issinna qassi yeechcha bolla karabiya baqqa baqqa ka'awussu.

Issi bitanee de'iyaagee ciruwaa ba kushiyan oyqqi ekkidi yiiddi des. He bitaniyaa geeduwaa qassi keehi cora macca asay duriiddi kaaloosona.

Keehippe daro dumma dumma doozatti issppe shiiqiddi issi heeran de'oosona. Ha dozzatti shiiquwappe sinttan naa'u mittan keexettidda keettati issippe de'osona.

Daro maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. qassikka hegaa matan ogee beetees.

Wolatta maayuwaa maayidi maaraara qoometti eqqidi baggay dullaa oyqqida asati ayba lo'oosona giidetii? He asatuura tankka etaagaadan kaa'iyaakko keehippe lo'es.

issi bitanee eqqidi kushiyaa yeddidi aybakko ekkiidi des. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Miishsha qoodiyooganne oheta lixissiya timirtte kifiliyan luxxidi bagga laytta wurssidi naati ubbaykka issi mala maayyuwaa maayyidi he gallassa bonchchidi beettoosona.

Issi gita maataawa bitanee de'iyaagee banaara oottiyaa oosanchchata shiishidi etaara issippe yaa'aa uttiwttis. He bitaniyaappe guyye bagaarakka nu biittee banddiray de'es

Biroon paatettibeenna, burddiyaara de'iyaa puuttoy issi diran cuppu giidi uttiis. Puuttuwaappe bolla baggaara mittaa bolli qassi lo'iya, bootta muqaqe shaloy xaaxetti uttiis.

Baddalay sa"aa boli keehi lo'iyaagee hagan beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wogga qirbbiyaa gakkiya galbbaappe merettida adil''e ciishsha mara caammayi wogga shuchcha keetta wuyigen diyaagaa. Ha caammayi shammana giikko daro bira ekkes.

Hagan qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. keettaa boli mokki uttida badalay yelagay beetees.

Nu biittee itoophphee giddon ha harggiyaasi loyro xaliyaa demmida dottoriyaa lamma akililu alamiyaa giddon de'iyaa pilggiyaa asatu ubbaa giddon luqqidi beettiis!

issi keettaa giddon eqqido macca naati diyaageetuppe issina bulaa maaya utaasu. etappe ya bagaara qassi xeeliyoode issi maata malabay beetees

Yelaga attuma naatu huuphphiyaa ciirdi qanxxiyoo keettan issi na'ayi ba huuphiyaa ciirissidi qanxxissi giigisissiddi des. A huuphiyaa giigissiiddi diyaa na'ayikka A mala yelaga.

Oroomiya biittaappe yiida macaassiya diyaara ba kushiyan oyqqidobay eta eeshshaa qonccisees. ippe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wolaytta sooddo yunburushiyaa giddon de'iyaa issi zo'o mera qalamiyaan tiyetti uttida keettaappe ha bagga miyiyaara issi wodalla na'ayhaa simmidi yiyaage beettees.

Sa'an miyiyaan asay uttanawu maaddiyaa heezzu achchaara de'iyaa kase zammaanibenna wode go"ettiyoo oydiyaa be'idi de'iyoogee nuussi beettiyaage qoodan muleera heezza.

Deriyan asaappe haakkidi de'iyaa wora kanaa giyoogee de'es. He wora kanaassi meray bullanne qassi qooriyaa heeray kaertta gididi meretiwttis .

Issi macca asa maayuwaa sa'an wottidoge de'ees. Hagaa mala macca asaa caama gatee woqqe Marccuwaa loyttidi koyiyabe? Ha caamay de'iyosay awe?

Giyan maayo taran maaraara keehi cora maayoy de'iyaagaappe ha bagaara de'iyaa maayo keettan bootta maayuwaa maayida issi bitanee eqqidaagee beettes.

Issi timirtte keettan astamaariyaa tamaarissaydda de'ishin daro naati o kaalliiddi de'oosona shin issi issi naati sintta bagaara uttidi harasaa xeeloosona.

Asayi hagaa biittaa bollan keehi dosiyoobaappe issoyi zali'iyaa zal''iyaa giddonkka qooriyaan wottiyoo biraappe merettida belecaa zal''iyaa. Tankka tawu haniyaakko hagaa zl''ana.

Hagee darotoo keehippe irxxida haattaa penttisanawu koyikko woykko qassi penttisi simmidi shayee irxxena mala a giddon tigidi wottiyoo permusyaa yaagiyoo buqura.

issiliminaa ammaniya asay boottaa maayidi mazgiidaa biidi diyaageenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi mishiriyaa ba na'"iyoonne ba deeshshata ba kushiyan oyqqada eqqidaara beettawus. He mishiriyaa oyqqido deeshshatussi meray boottaa mulxxa gididaageeti ayba lo'oosona giidetii!

Nu wolaytta biittay keehin araddanne anjjettida biitta gidiyo cora malaatati de'oosona. Ubba daamoota deriua matan diua irxxatettynne he heeran tokettidabati araddatettaa bessoosona.

Haattay goggidi yiyaagaa bantta oyqqido jarkkaaniyaa bolli duuqqanawu baaxettiyaa asati xeelliyoo wode keehippe haattaa metuwaa ayi asapekka aadhdhidi be'ida asa milatoosona!

Nu biittee itoophphiyaa giddon asi ba kushiyaa hiillan medhdhido barkka qophphiyaa artopiishshale intilligeshiyaa yaagetettiyaaga odiyaa malatay nuusi ha sohuwaan bettees.

Hagee mattoyiyaa ushshaa qommo gidiyaa pabirkkaa epiidi yaani assi koshshiyaaba yeggidi ehiidogee diyaagaa meraara karetta meray de'iyoogee uyiyoode gara gara ges!

Cora wogaa maayyuwaa maayyida asayi kushiyaa maayywaara oyikkidi issoyi issuwaa geeduwaa kaalloosona. Eta ubbaappe sinttan diyaa bitanee maayyidoogee etaagaappe dummates

Issi yelaga aayeeranne I naatu naa''aara issi mala wogga qoliyaa maayyidi haakko simmidi uttidosona. Eta giddon issinne gede mela diyaagee beettes.

issi gaameellay aybakko caanidi eqaagee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi biittan issi hara ubbaappe asay aattidi xeelliyo baalay gakkikko yelagay he baalaa loyttidi bonchchees. Leemisuwawu wolayttan gifaataa wogaa maayuwa maayidi bonchchoosona.

Maarara macca geela'o naati ubbaykka issi mala bootta qamisiyaa maayidaageti beettiyoo wode eti ubbayikka bantta issi kushiyaan ayssi ciishshaa oyqqidoonaa?

Issi supper markeetee xe'iyaagan adil'e ciishsha meran diyaagan keshorimu malatiyagee bayzettes. Hegeekka mishshaa keehi al'o geettes shin daro biraa ekkes goosona.

Issi issi wode issi keettaa imattay yiyo wode daroto pilay ka'ees. Pilaa kattiyo wode pilaa giddon geliya karetta sawoy pilaa tonggu ootti sawettees.

Ogiyaa payyatettaanne kaamiyaappe gakkiyaa danuwaa daniyaa xaaceti ogiyaasi gidduwaan eqqidi xeelliyoo wode ayi malatiyoonaa. Yiyaa kaamiyaa tiran teqqanawu eqqidaba malatoosona.

Oyddu karetta maattaa miizzaatta qachchidogetu sinttan uyiiyo haattaa balddiyan tigoge de'ees. Ha miizzatti qashshetto sohoy kare heeran de'ees. Etappe guye baggaara dumma dumma dozaykka de'ees.

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo xifatettinne damota yaagiya xifatee beetees. ikka keehi xoqqu gi uttiis.

ha sohuwan xeelliyoode issi karetta meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti beetoosona. etappe issi qalamee ottuwaa qalamiya hankkoy qassi suriya.

Cora asay yiyoo aaho hoteele keettay de'iyaagan issi tukkiyaa penttissiyaa na'iyaa keehi cora siiniyaa doora wottidoogee ayba lo'es giidetii .

Guutta naata issisaa ekkidi kiyiiddi eti smsheeshshaa shee'idi bananne aayyiyo mooriyo gishshawu dulliyan qachchiyo miishshay beettes. Hagee shee'idi sheeshsha banan uyees eerissenna.

Issi biittan issi macca na'iya ba aawaason siraataa naaga diccada aayee aawa sheniyan azinaa geliyode eti ufayttoosona. Iyookka keehin lo'o imota immoosona.

ha sohuwan woga olaa matan diya beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Tungga ambbaa giddon oosettiiddi de'iya dichchaa oosoti keehippe maalaaloosona. Ha dichchaa oosotuppe dariyageeti kiike moconaa doktteriya ahimeda abiyi biittiyo kaalettiyo aawatettaa ekki simmiina gidiyogee qoncce.

Haattaa caanida makkiinay diyaagaa boli zemppida na'ay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wogaa woykko dumma dumma puutuwappe woykko puutuwa murutappe merettiya maayotti bayzziyo keetta karen de'osonna. Ha maayotti maca asaa maayo qommo.

Banggaa gooshshaa bolli aahuwaan zeridoogee keehippe lo"idi mokkidaagaa asay i bootidi ka'iyoo wode cakkana giidi xelliyoo gishshawu eesuwaara ka"ennan ixxiis.

Oyiddu baltteetati maaraara uttidi bantta huuphiya shaashiyan loyitti qacidi ayiba ayipekkonne hoshkkayidi punniiddi doosona. Eti ubbayikka wogga qunuunan punniiddi doosona.

Issi irxxa maataaynne dozay kumido heeran gaxa kiyidi e'iya issi dogasi liiphphiyan kacce xalaalay de'ees. Appekka ya baggaara qassi keehin kumida woraykka de'ees.

Keehippe aaho goshshan zerettida gaashee ayipidi gakkana haniyaaga. Ha gaashe digin gakkidi meliyoo wode qoxxi giigissidi bayizzikko daro biraa ekkes.

Uuttaa haashin kiya golay aybawu aybawu go"ii woykko maaddii? Golaappe dooqqidi giigissiyo wodoruwaappenne qanccaappe dooqqidi giigissiyo wodoruwaappe adussa wodiyaa haggaaziyagee awugee?

ha miishshay ayba lo'iya miishshee? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo oydetinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

Biittaa bookkiyoo akafaa yaagiyoo buquraa maarara sa'aa donan asay yiidi shammana mala giidi wottidogee qaratti uttidagaa ooninne be'idi aggi aadhdhanwu koyenna.

Haatta bollara asanne dumma dumma buqura caaniddi efiya haatta kaame haatta bollara hemettidde de'ees. Qassikka haattay keehippe gita wolqqama haatta.

Issi gordda de'iyaa kariyaappe giddo baggaara de'iyaagordda de'iyaa kariyaa bolli bolla baggaara de'iyaa erissoy aybaa odiyaagakonne nuuni beettena gishshawu be'ibookko.

issi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. Eta matankka keehi cuwattiya deree xoqqu giidi beetees.

Heeran heeran cora asay meezetiiddi yiido coraa ispporttee bollaa payyatettaassi gita maaduwa immees. Ha bollaa qaattaa heeraa asatu ubbatoo meezetana koshshoosona.

macca naatu xalaalaynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. etikkaa boottaa maayi uttidosona.

Keehippe cora asay issippe shiiqqiddi dumma dumma biitta bookkiyo buquran biitta bookkiddi kaashshosonna. Issi aayiya akaafani biitta kaashshadda pude olawussu.

Mittaa haashin giigida woykko mittaappe oosettida lo'iya qottay de'iyo miishshay beettes. Ha miishshayikka kattaa kaashidi sayiniya qolanawu maaddiya mishshay geetettes.

Zammaana oyiddu miyye molettido shuchchaappe merettida ogiyaa doonan coraa maayyuwaa issisan kuuridoogaa. Darotoo asay hagaadan kuuridoogappe bawu haniyaagaa dooridi shammes.

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo oyddeti beetoosona. eta matankka kifiliyan xaafiyo saleedday beetees.

Siiliyaa siilanawu maddiyaa miishshati issi sohuwaan de'iyaageti daro miishsha ekkiyaba gidokkona shin qassi ha'i wode asa ubbay siiliyoo giishshawu daro miishshaa ekkoosona!

Bootta kutaa huuphphiyaara gatta gullottida qassikka bootta qoliyaa meeshi meqettayi gakkana maayida tukkiyaa tigiyaa arssa baltteetiyaa ayiba lo'ayi. Iyyoo miichchayi gidana.

Nu wlaytta sodo yumbberesttiyan keehi cora sohuwaappe dumma dumma asay yiidi tamaariyo gishshawu yumbberesttiya giddon wogga pooqee kumiis. He pokqiyan asay tamaarees.

Xoossaa na'aa yesuusa kirsttoosa sabakkiyaanne a awaajjiyaa guutta naati ogiyaa doonara biidi hegaa qonccisiyaa daro qommo xifatiyaa oyqqidaageti nuusi bettoosona.

durssaa phits'attiya asay diyaagee beetees. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Nu heeran asay daro mittaa xaphotanne bonccota harggiyawu xale geesi shin bulo santtay aybissi maaddii? Qassi asay a waatidi mii?

Xiidda mittan yuushoyi direttido ogiya doonanissi yelaga na''ayi uttidi silkkiyaa caddes. Ha dirssaappe ya baggaara keehi adussa shuchchan keexettida keettayi des.

Nu biittiyaa itoophphiyaa afirkkaa giddon de'iyaa kace biittatu de'iyaa polotikkaa qaattaan sintta xeera kiyana bessawus yaagiyaa xifatiyaa oyqqidagaa miyiyaan naa"u asati uttidosona.

Ha saatiya giddon yuuyyiyaabati de'oosona hageeti yuuyyidi eqqiyo payduwan satee he payduwan giyogaa. Ha wodiyan odiya saatee issi karetta geeyyida sohuwan beettes.

wolaytta wogaa bonchchanaassi yiidi duriidi beetiya asay des. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi xeelanawu lo'iyaa gediyan alleeqqo miishshaa qachchada ba tohuwaa biradhdhiyaakka qassi zo'o qalamiyaa tiya uttasu. Ha na'essi gede arssa meray deiyoga.

sa"aa boli tokki wottido santtaynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dumma dumma keeshshiyaara giya giddon bayzziyoo sohuwaan dooretti uttida kattaa ayfeta xeelliyoo wode eta gatee woyssa woyssakko nuuni oychchi siyana giidi biida.

Heezzu asati eqqidaageetuppe issi attumaaranne naa'u macca naatuura issippe eqqidosona. He heezzatikka qassi bootta gaabiyaa bantta bollan maayi wottidosona .

Nu son issi wurssetta na'ay de'iyaagee yelettiyoode koyro layttaa bonchchanawu lo'iyaaba xalaalaa ehidi giigissidi wottidoogaara he na'aa lidetay ayba lo'ii .

Issi mela ubba qassikka mela maatayinne mela mittay de'iyo heeran issi wodalay barkka eqqiis. Ha wodalla guyen hara cora asatti de'osonna.

Neymaara yaagiyo issi kasanchchassi huuphphe bootta qalamiyan keehin tiyetti uttiis. Ikka maayido maayoy salo meray de'iyoga gidishin kuwasiyaa ka'iyo demban ka'idi de'ees.

Kaamiya ogiyappe bolla keehippe cora doozatti de'iyo ubba qassikka daro wora do'attussi keetta gididda woray de'ees. Kaamiya ogiya matan doozati de'osona.

Tobbiyoo aaho kuwaa giddon cora asayi shiiqidaagee uttidi haasayiidi des. Etappe cimiyaa asayi shaahettidi oyidiyan uttiyoo wode hankkooti sa'an uttidosona.